Mukhatale mulimo tsinyanya, mulimo tsinzaki mwabamo kamasanyalazi, mwabamo ni tsimbunwe, mwabamo ni bibindu byesi bakulisa nga chapati buffu bwa chapati oba esi balanga bari ingaano

Shifo shilimo buchafu bukali-u silimo kimyanda kikitsukha kametsi inyuma wayo waliyo kimisaala kyekamasanyalaze nikimisaala -a kilikho kamaru waliwo khulukingi ingaki bayombekhawo tsinzu nibukyafu bwesi babelenga batsukha ibweni ino bubanga burerebwa ki-nikimyanda shalukanile oba babandu baba nga batsukhawo busa